Banho balimi era nga balimi ba matoke, abalimu banho batwise amatoke ku bupikipiki era nga amatoke bava kugatema mu lusuku lwa matoke olutuli ghamaiso, abalimu abandhi bataire amatoke gaibwe ghansi era nga baga bwiseku endhagala anti kuliku omusanha. Abalimu banho bali kutwala matoke gaibwe mu butale ku gatundha kuba nga gabaire gamaze okukula.

Ganho mayumba makaire era nga galiku amabati amakaire nho butegula obukaire kungira kuliku emmotoka kwabaku nha bantu ekilaga nti eno engila ebisa abantu bangi. Ghanho aghantu ghabagho abantu bangi ekilagebwa nhamayumba amangi agali kukasozi emberi ghabagho nha masanhalaze ekilaga nti ghanho ghali nga aghantu ghebasinga okukolera era abantu ghebasinga okukolera ama bizinhensi ghabagho nha mayumba aga bantu ghaligho nho muti ogulaga nti abantu batyama ghansi ghalagibwa nti ghanho aghantu ghaligho omusansa mungi

Enho nhimiro ya dhuma gwe basimba mu nhiliri empanvu. Dhuma akaali mutototo era nga wa kiragala. Enhimiro ngazi era nga dhilimibwa tulakita isatu, edhilima dha mala dhaduba dhuma onho. Nga buli tractor eliku akabaati ak'ekiragala.

Dhino nsenene era nga ensenene dhino badhanike mu sepiki ya maadhi, ensenene dhino bamaliliza okudhikongola nga batoireku amaghagha era nga ensenene dhino edindhi dhili mu langi eya kilagala edindhi dhaba mu langi eye kyenvu era nga edindhi dha kitakataka.

Onho omuzungu atyaime mu motoka era nga emotoka eboneka okuba eye beeyi, avaire mu Sala nkwagha endheru nga mu mamiro ge mulimu omukuufu, ku mukonho gwe yakubaku ekifananhi ekya akaduuyu era nga kanho akaduuyu ba kasigaku eboneka okuba nga ya kilagala.

Eno nnhange ela nga ennhange eno elinha amoya ameeru, ennhange eno eli kuguluka ela nga obona amaghagha go eganhinhisiza ghaigulu, ennhange eno elinha obugere obw'elangi endhirugavu era nga elinha nh'omunhwa egw'elangi eya kyenvu.

Banho baana baisomero era nga mulimu byamikonho. Abaana banho saghadhinho balikutunga batambala nga balikozesa empiso edhitunga ebitambala ebyomungalo nhamaghuzi banho ababiri batyeime eberi basanhufu nga kyo kiraga nti banhumirwa kyebalikola aye abetweime enhuma bonabona obwongo babuteire kumirimo gyebali kola era nga balikutunga bintu byabwe nga babighere obwongo obwekika ekyagheigulu inho